ha musi lemme yoode tukke shaaayti didaganne waanidi tukke pentiyakkonne bessiya misileti duosona leemiso asi tukke waani pentiyakkonne taman uttidi waani pente akkonne koyro waani shayayti akkonne simmidi demmo waanid duqettiyakkone bessiya misile deellosagaan

hamisillen teeleyode daro asati shiiqidi muuze murota makinan kesidi caani didaga deelloos muuze gakkidi muuze zeretidi tooketidi ayfidi gakkida muuze bayzano kessana yo makinan mizaane caani caaninne makinan caani didaga teelloos

hamuzilen teeliyode na7u boorati issikitawui waatiri gosha goyakkonne waatiri zare dammana yo koyro goshsha goyakkonne bessies goshsha goyishin waatiri oyqqiyakkonne waatir goydi muruta demmiyakkonne bessiyafo zile xeelloos

Ha misilen beyodey biitta goya makinara issi ade makina giddon uttuthide be xeelloos hage makinay go'yoge biitta goyanass daro daro muurota ekkanas maadees.

Ha missile bolla be'yyodde manggo, muzze, lomme, papaya daro daro pirapirithethi deo'ssonna. Assi bana loo'daba hagasuwappe yidi shamidi go'ethanawu dandae'ss.

Ha misilen be'oode daro yaro adde boorazi maca miizazi banta maatamiya dembba eqqidi maatamiyaga xeelloos haggey dembbay daro miiza yiddii maata bayo miyaga heemetiya dembba gidaga bessees

Hamisilen be7iodey issi hare kettawonne hare caddanawu giigida haakime beyoos hare hargin hakime kiitay hiidi marfe carisanayyo naagi didaga bessees